Omwana muto w'omwishiki ari aharubaju rw'omuhanda nagurizaho enyanya ezikomire omubuveera Kandi zitekire aha kitemere akavera akamwe akekoreire ahamutwe Kandi aine esente ezirukwingana enkumi ibiri omungaro

Esigiri ibiri eziriyo nizaaka eziterekirweho esefuriya ibiri emwe efundikize omufundikizo gwekiti Kandi endiijo eriho ogw'ekyoma

Omukazi mukuru arikwiragura mugufu ayekomire ekitambara Kya yelo kirumu ekimuri kya reedi omu mutwe ajwire burawuzi erimu ebimuri ayekomire akaresu ka papo ari omu musiri gw'emboga nagutibirira kandi naziha itaka arikukoresa foroko.

Omukazi arikwiragura ayekomire ekitambaara kya buru omu mutwe Kandi ajwaire gomesi ayemereire aha muhanda nagurizaho ebitookye omu bwire bwomushana Kandi aharu baju rwehariho abandi abashubuzi abarikuguza enyanya hamwe nezindi emboga enyuma ye hariyo abaana bashatu hamwe negaari hamwe n'amaduuka agandi

Ekihumi ky'enjoki ekibaizire omu mbaho ekiine omufundikizo gwa kinyatsi kihanikirwe ahaiguru omukiti omu kitaagi Kandi ahaiguru niharungi hariho bururu nebicu nebyamutare

Enjojo nkuru eine omwana gwayo ziriyo nizinywa amaizi aha nyanja Kandi aha rubaju rwazo hariho n'embogo ngingi nazo zaba zizire kunywa amaizi hamwe n'enjubu Kandi omu maisho g'enjojo harimu n'ekinyonyi

Omuntu arikwera ariyo naateka ensenene ezitondwire gye omusefuriya Kandi esafuriya egyo erimu amaizi ensenene ezo n'ezemiringo etarikushushana harimu eza kinyatsi nana eza kijubwe nana ez'omuheesi

Enju nungi mpango eya karina ibiri, eshakaize amategura ga orengi kandi ezitiire einemu na geeti. Omunda harimu tanka ey'okurembekyeramu amaizi hamwe n'emiti.

Abantu babiri barikwiragura bariyo nibazaana omuzaano ogurikumanywa nk'omweso Kandi bashutami aha katebe ak'ekiti

Ecupa ishatu ezirimu juyisi erikuruga omu bijuma bitari bimwe na bimwe nk'emicungwa enimu, karooti enanansi emiyembe hamwe nemizabibu

Akashozi akariho amaka maingi garikureebeka gye. Amabaati maingi n'aga reedi, kandi harimu n'emiti. Aha muti gw'akashozi ako hariho emirongooti. Hariho n'enju omumaisho munonga ezitiize ezitiire kandi hariho n'ebiti by'ebihogo omu kompawundi hamwe n'emitumba.

Omushozi nendiijo mishozi seeri eriho emiti Kandi n'omu bwire bw'obufuki hariho oruho rwingi.

Abakazi abashutami ahansi yekikondo kyamashanyaraziaha steegi ya bodaboda aha rubaju rwayo hariho takisi ekyapa kihango hamwe n'emiti kihango eky'omuti ekirikureetaho ekiicucu hamwe n'amaduuka

Akamangiso keihanga rya Uganda ak'ebendera akaine erangi ina erikwiragura eyakinekye erikutukura Kandi harimu nana ekinyonyi ekyentuuha

Omwanya murungi gw'okureebeka gye ogw'okuhuumuriramu haihi n'enyanja gurimu ebiti birungi ebiti birungi ebimuri enju ezishakiize ebinyatsi omutima gw'omukindo Kandi hamwe n'obwato oburi haihi n'enkungu

Omwanya ahu ba boda barikwemerera Kandi hariho ekiti kihango ekirikureetaho ekibunda hamwe omu maisho gakyo hariho ekikondo kyamasanyarazi Kandi hariho abakazi nabashaija abashutamiho Kandi aharubaju rwa siteegi egyo hariho nekyapa

Eishomero eri kiriyo niryombekwa Kandi eyombekire ekibiina ekya kalina kalina eyahamutwe tekashakirwe Kandi endiijo neerebeka aha matafaari amadirisa gaayo nagarikutukura

Omushaija ojwaire tishaati ya orengi erimu amakankya n'empare ya gyiini, asindikire egaari naaraba omu mwanya ogurimu abantu baingi. Enjura yaaheza kugwa hemereireho abaana n'ahu barikuguriza ebijwaro n'emifarisi. Mbwenu enyima ye hariyo abarikuzina omwishiki n'omwojo bajwaire rifurekita za guriini.

Omwanya ahu omuhanda gw'izooba gurikuraba ogwa Uganda hombekirwegye hari White Kandi haruho n'enju eine amabati ga green omumaisho gayo haruho ebimuri.

Omukazi arikwiragura ajwaire Gomesi ya yelo erimu ebinyara bya burawuni aine akaveera omu ngaaro Kandi ayemereire omu maisho gakaju aku barikugurizamu eyatayimu

Ebizimbe bibiri kimwe kitire erangi ya kinekye Kandi ekindi kitire erangi erikwera hamwe neya kinyansi . Ebirikukorerwamu eby'obushuubuzi nka mobile money Kandi n'amaduka agarumu ebijwaro n'ebindi bintu.

Obumanyiso bw'amahanga oburikutwa obw'ebendera obw'ama ez'amahanga gatari gamwe na gamwe ziine erangi zi zitarikushushana harimu erangi erikutukura eya kinyaasi eya kinekye erikwiragura na mutare hamwe na buru.

Omuhanda gw'eizooba ogurikumanywa nka equator ogwa Uganda ogwombekire haihi n'ekibira kirimu emiti miraingwa nebindi bishaka bigufu hamwe n'obunyatsi

Ekimotoka ekya rukururana eky'erangi ya kinyansi kirumu ekimotoka ekyokukora enguuto ekya orurengi Kandi omushaija ojwire esaati ya hwayiti ariyo nakisiba gye nakinyweza hariho naba boda oriyo narabaho ahikire omukazi ajwire gomesi.

Omushaija mukuru arikwera ajwaire esaati yamutare nempare ya kaaki Ari aheeru omumbaraza Kandi ashutami aha kiharani ekyokubaziira aha rubaju rwe hariho embafu ibiri zitekyereine obumwe nobuveera nebijwaro ebi ariyo naza kubaziira

Eminyeeto aboojo hamwe n'abaishiki abariyo nibazina barikuzinira abagyenyi. Bajwaire empare ngufu za orengi kandi abaishiki bajwaire skaati eza orengi nabo. Abamwe nibateera obugoma.

Omukazi arikwiragura ajwire burawuzi erikutukura, atekomire ekitambara ky'ebimuri ebya rwedi na bulaka ahekorire ebaafu erimu ebintu esiwani zirikwera mutare ekikopo ekirikwera mutare akatawa nebindi

Ebintu by'emiringo etari emwe n'emwe ebikozirwe emikono kandi by'erangi zitarikushuushana nka esweeta ezirukire omuhuuzi, eshaaho egofiira ebitengye kandi orusiika ruriho amabaare kandi rutaire erangi erikwera